Ivyamwa hamwe n'ibindi bintu vyinshi bitandukanye ushobora kugura iyo uri iburundi ushobora kuhasanga: Imihwi, amazi, imicungwe, amatomati, imyembe, n'ibindi bintu vyinshi bitandukanye.

Inuma zitatu zitandukanye:iyera, iyirabura, iyicanze zihagaze ahantu ku mategura, hasa nk'ahantu heza, ziriko ziraba amabarabara canke abantu bari guhita, umusozi inyuma ufise ibiti vyinshi.

Ingona isa n'iyihagaze yororew'ahantu hitwa kuri musée vivant abanyamahanga bakunda kuza gutembera iyo bashitse mu gihugu c'uburundi kuko hororewe ibikoko bitandukanye , inzoka, ingona, inkende n'ibindi bikoko vyinshi bikaze biba vyibereyeyo n'inyoni ndetse urazisangayo, n'amafi.

Uruzi runini rudasa neza rusa nk'urucafuye rukaba ruri mu gatumba ahantu rutera ruja muri kongo ku mupaka wa kongo rukaba ruri ahantu mw'ishamba imbere hakabari bwato mw'isamba rinini hari ivyati ari ibiti mu kenshi na kenshiabasanga haba hari ibikoko bitandukanye muri ugo ruzi habari mvubu n'iboimidi bikoko bitandukanya.

Uruzi runini ruri mu gihugu ciza c'uburundi runahana imbenegihugu ca congo, kikujwe n'imisozi miremire hagati hari ibigobe bibiri bitandukanye bifise ibiti birebire vyiza bisa n'irangi.

Umurima munini aharimwe n'ahatararimwa hashobora kujamwo itomati, intore, umuceri ukaba urimwo ibiti vy'igitoke vy'isombe munyuma bishobora gutanga imyumbati n'ibindi bitegwa vyinshi bitandukanye.

Umurima munini cane uri mu gihugu c'Uburundi biboneka ko ari kumusozi ufise ibiti bitandukanye vy' igitoki , ibigori, amababi yavyo, imisigati hamwe n' ivyatsi hasi biboneka yuko ari ahantu barimira.

Umurima w'ibigore ibisa nk'ivyahiye bigeze kwimburwa, bikunda kumera iyo haguye imvura, ni bimwe mubintu bakunda kurima iburundi kandi bikunda kumera biribwa cane gose, bikundwa, bihurumbirwa n'abantu benshi baba iburundi, kandi bigabura, bifise ingaburo funguro nyinshi bikomeye cane iburundi.

Abagore batatu bakenyeye ibikwembe umugabo ari inyuma yambaye ishapo, umupira utukura, bariko bimbura umuceri wabo bateye inyuma hari umusozi mwiza munini , hejuru hari ibicu vyiza navyonyene bigaragara ko ari kumurango.

Abagore batatu bambaye ibitenge, abana babiri n'umugabo umwe bose bambaye udufukamunwa bari mu murima bariko baratera ibigori, bimwe bikaba vyarakuze, n'ibindi bakaba bariko barabitera kugira bitonde ku murongo bibe vyiza, kandi ibigori bikuze bikaba bisayangana bisa neza.

Umurimyi w'i Burundi afise umuceri mu minwe yambaye itaburiya afise agapfukamunwa ku munwa, ishati ryera biboneka ko ari umuhinga muvyo akora yavyigiye, ari ahantu arimira uyundi muceri ariho ashobora kuba ariko arigira ibintu vyerekeye umuceri mu gihugu c'Uburundi.

Umufuko utekeye ikawa n'izindi nyinshi ziba ziri hasi ikawa n'imwe mu bintu biryoshe vy'iburindi .Ikawa y'iburundi ikaba ikunzwe cane cane mu makungu kuko igurishwa ahantu henshi batandukanye ikanashorwa ikinjiza amahera y'inkuzamakungu mu gihugu c'uburundi.

Ahantu horore ibinkokoimwe umuo murundi hamwe n'uburundi muri rusange bakunda kworora uri ibimbaho amabati ivyuma uruhome rugwera rufye y' mautafari hamwe n'ibindi bintu vyinshi bishobora kuba birimwidane.

Inka yirabura nziza cane yororewe ahantu i Burundi ifise akantu gasa n'irangi ry'umuhondo k'ugutwi kagaragaza uko yitwa ,ahiba kugira ngo ntibayitiranye n'iyindi canke bayitiranye n'izindi, yororewe ahantu hari imbaho irikumwe n'izindi nkazo.

Iryororo ry'inka ahantu ruguru bakunda kwororera inka mubimwe mu bworozi i burundi bakunda kugira har'abantu batandukanyi baba bariko barahakorera abe ari bo bita abaragizi baragira inka bakazi kama bakaziha nibindi kugira ngo bazidandazi bagurishe amata mu magara yacu.

Imvubu ,imwe mubikoko biboneka cane mu Burundi, abanyamahanga bakunda kuza gusamarira, bikunze kuba biri mu ikiyaga Tanganyika, m'uruzi Rusizi, muri Ruvyironza n'ahandi hantu henshi hatandukanye ubisanga henshi usanga biri no mum' amabarabara rimwe na rimwe biriko biratembera.